La nu shooron haattay hemetissennaaaga iray ha giddon keehippe darin bukkidoogaappe denddidaagan ogee hemetissenaagaa nu heera asaara ubbay shiiqidi ogiya giigisidanne haatta ogiya medhdhidi yiida hachchi.

La Dageero gaden mitaa ayfeti I ayba lo'o lo'iyakkonne I waattidi tokkidaakkonne hachchi A gade baada maada maada kaladda ta naatussikka shanccan miishshaa immada shammada ekkada yaas taso.

Taani ha"i hanno layttiya wurin karddiya taagaa luxetta keettaappe ekkada dumma lo"iyasaa lo'iyasaa misiliya denddanaayonne lo"iyabaa oottanaayyo baana gaada qoppas ta wozanan.

la Kaanaada biittaa banddra giyooga be'idetti intte, I aybba lo''o lo''iyaakko tana ubba coo lo''ees. keehippe lo''ees. gidoshin nu biittaaga mulekka gakkena, nu biittaage appe qa lo''etta darees tana gidikko.

Laa taani dees gaada ta tawu odishin tawu na'i de'iyagee hana baatiriya shuchchiya wurana hanawusu shammada gigissa gin ixxada suyqqe ubbay gorddettichin tawu bayzziya uray xayn coo mela pee'ada xiiliyakka coo soo ekkada yaas baatiree xomppenaan ixxiis.

Xoossi immo taayeessinne taawaassi taayiya ta odirobaa taayyo ayibaanne oottawus. Taawawu odara ubabaakka taani taawaayyo yayiyoo gishawu taayeessi odas. Caammay taayyo taaye baawattennee uaagada odaas. Yaatiro gishshawu tawu keehippe lo"iyaaga shammada caammaarakka ubba lo"iyaabaa oorattabaa ehaasu.

Taani ta biittaaninne ta ambban ta dere asaanne ta soo asaa keehippe maaddanawunne keehippe halchchaydda de'iya asa. Gidoshin ha halchchuwa taani qoppidobaa ubbaakka murutissanawu ha"i ta oottiyo oosuwa dosanawu bessees.

Abeeti hachchi giyappe yaydda Anjjidi katta keettaa gelada ubba maa maa maada soonne hegaadan kalla erikke. I mal"o mal"iyoro, keehippe lo'eesinne mal"ees. kattaa suure kattawusu A.

Laa Bal'anna nay ogiyan tanaara gayttidaagaa taani giyappe yayida ogiyan demmada la awa bay say ommarichchaagan qammichchaagan taani yaagin miizzawu maataa buucca ekkada yaana gar bays yaagin agga simma gin ixxidi biidaaga doay miis.

La tawu wannikko hannidi kattaa ayppetti mittaa aypetti tawu gadiyani tokidogetti wanikko haniddi murutisbenna gishaasakonne, mulera tawu dicci bokonna tawu xayigidosona, melligidosona irraay xayiddogappe denididagappenne suree goyaddaa tanni tookkaa benagappe denididagan.

Laa ta co'u gaada qoppiyode nu heeraadan lo'obaa asawu ootyiyayinne lo'obaa qoppiyay salo gupanttonkka tawu diyaba malatenna. Ayissi malatennee giyode nu asay keehippe asawu lo'onne keehippe zoranchcha hegaa gishshataassa.

Sallo gufantto garssan corannekehippe daro bandiratti de'osonna hevettikka issi issi bittati, ha'i toophe gidon issi bandiryaa de'itogadan har hara bittan a dandayidda issi bandiray dees, he bitta qonccissiyagenne he bittaa odennan bandiraa be'iddi eriyogee.

luxissiyo oosoy aybbane maadenanne keehippe nuuyyo go''a immena, hegaa gishshataassi taani naa''u booraa luxissaydda demmido miishshan naa''u boora shammada gadiyaa oottananne asaa gadiyaa, taawa gaidiyakka oottada maana.

hoola! hoola! hoola! keehippe malaalees, zino taani shammada ekkada yiido maayyoy keehippe lo''essi intte maayuwaa shammana koyiyyaaba gidikko Baaziti soo sooddo biite, bayzziitegaan keehippe lo''iya maayonee intte koyyido caammay de'ees, yaatiyo gishshaw baazziti soo biite.

laa keehippe malalees. Wolaytta sodo giddon Amaado pernicheriyaan i ayba lo"iyaabay lo"iyaabay de'iyaakonne erettenna. La uttiyoode shuggiyaabay hemettiyoode shugisiyaabay gediyaasi lo"iyaabay uttanawu dulliyaasi lo"iyaabay daro daro qommoti de'oosona.

Laa tana ta shooro Yaaya so miizziya issittoo qayccada woraychchada ateke. Xoossi ashiin attaasi a ishaa nay Yaaya ishaa nay woxxi gakkidi gatiman sho'idi ashiin attaas. I asheennaakko tana qayccada olada tana yedhdhada worawu shin goday taasi keha.

Bal"aniyaawawu ne ayba palaara d'iyaa asee yaatada ne ne gaden ayfenna mittaa qanxxaychikii qanxxada a durumaakka xoqqolissaychada paya mittaa lo"iyaaga tokkiki ayfiyaaka nena maaddiyaagaa hagaa maadenaaga qanxxada diggaychcha. Eettanawu inttiyoo maadetitte.

Baazzi ammanuwawu keehippe minonne keehippe yaynnettida asaa gidoppe attin ba naata ammanttisenanne ammano keettaa yedenna ayssi yedenne yaagiyoode ta ammaniyoode ta naatussi gidenne yaagees. hege mulekka suure gidenna, naatikka banttaawu ammanuwaba erana koshshees.

Ha keettiyo oona keexxisiyakko lo'anee? hagee aymaloy anaaxeebsuure kexxanee? Ikka bal'anniyawu keettaa muleera mooriigiis giyogaa gidenne. Oona keexxissanee? Aymaloy suure keexxena hara uraa oona koyyane? Baldadi naa'ay keexxanee suure? Baldadi na'ay daawitee keexxane?

goshsha oosuwa suure goyyikko asaa durettanaw danddayees. ba naata kallissidi, ba machchiyo kallisidi ba naatuppe ba sooppe aadhdhin haraw allaagawukka immidi de'anaw danddayees. giddoppe attin booray xaykko goshsha oosoy aybanne maadena, booray daana koshshees.

Hai hadara ta michotoo, ta ishshatoo ,ta awatoo ta ayeetoo serraa mana giikko nu biittiyo bonchchisosos. Seeraa naagiddi nunakka naagoos, nunaatakka naagoos. Wonttossi haissi lo'obaa amanoos.

Nu bittee wolaytta kawoy kawo xooni nu biittee wolaytta gaasuwaan darotuura olettisinne xooniis. yaatidi lo"iyaa tarikkiyaa keehippe naashisiyaanne oonnine siiyidi malalettiyoo tarikkiyaa woottidi biis.

Alimaaziyawu na'iya Almaaza ba aawaasoy baayyo iita yaagada woykko keettay baayyo ba aawaasoy injjetibeenna yaagada oottada bana laammanaayyonne dure kiyana yaagada baqatawu asa biitta baasu.